Booti naŋ e buluu ane booti pelaa bin, ka boma a be a booti pelaa kaŋa zu k'a kala e zeɛ. Ka kurpoote bin ka s... bon dogele, ka pɔgɔ zeŋ a ŋmaara boma.

Bibiiri la zeŋ, a bie toŋ la kuree naŋ e doɔ, ka kaŋa su kparoo naŋ e vaare, ka kaŋa lɛ su kparoo naŋ e doɔ, ka bompelaa biŋ a zieŋ.

Lͻͻre naŋ e vaa biŋ la a be ane lͻͻre naŋ e pelaa. Ka dͻͻ zͻͻŋ popo ka pͻgebͻ are ka bibiiri bata are ba sensogeleŋ.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

Noba bata la ba zaa vɔgele la zupilpeɛle a su kparezeere. Ka a kaŋa eŋ a toori nu boma ka a e peɛle ka kaŋa toore ka a e zeere ka bayi ti boma a are, ka kaŋa meŋ tuŋ ka a e buluu.